Dyangi aryo ma gin tye ka cam idibar kun tung-gi man tye ma olot tutuwal bene.

Winyo man tye winyo kulu ma kwo i kom rec ma bedo i pii winyo man ye kome tye tar col kun pol kare-ni kwo i kom rec matino tino ma nongo bedi i pii man

Man bongi ma kirukogi aruka i kom toi dok bongi man tye bongi gomci ki latere ma kitweyo i kome med ki koti ma kiruku ki kanyu kacel.

Co ma gin tye ka tuko rakbi kun laco acel tye ma omako odilo ma icinge tye ka ngwec ki kero madit adada kun idog bar man bene tye mutoka mogo ma dong tye kipakingo dong.